Do farmers in your community have access to emergency funding or support. Yes o well well, farmers for my community um dey get access to funding and support from various people and various group some of them sef geh wetin we dey call NGO. dis people dem dey giv our farmer moni and dem dey even dey train some of our farmers demselves join too. Another one way we dey call na financial institute, this ones dem na from bank na in dem dey come and sometime some of dem dey come from microfinance bank, dem dey give our farmer dem emergency funding when the farmer dem need am well well. den another one again this one na government pipul, we call dem government programme. The government dem dey give farmer money wetin we de call grant, subsidize or subsidies, this subsidies na when may be our farmer dem want buy may be bag of manure or bag of seedlings, instead of that bag of manure or seedlings to cause dem about ten thousand naira to fifteen thousand naira, the government fit subsidize am or remove money for dem or government fit come pay half of the money for dem, na the farmer them go come pay the remaining one. That one self the government still dey help through that means. Then e get another one wey we dey call agricultural insurance, some of dis farmers dem dey do wetin we they call crop or livestock insurance, this one be sey incase if anything happen to your crop may be flood carry your plant comot or pest destroy am or insect destroy am or disease just scatter everything, this people them go give you money for you to restart again and if you take loan take do that livestock or plant wey you plant dem go give you money to take start all over again. Then e get another means wey dey still dey get funding again wen we dey call, farmers co-operative, most of this farmers dem de dey co-operative just like some of our teachers dem dey co-operative, this one be say most of dem dey cooperative themselves dem they help themselves with money wen dem need. Supposing one of the farmers them get issues the rest wey be sey dey de co-operative from that co-operative dem go give am money to help am start all over again or pay wetin he dey hold. Then e get another one wey e be sey we dey call community base initiative, this one na community pipul wey dey do am for the farmers dem. e get wetin we dey e get wetin we dey call community supported agricultural programme. This one na community pipul for the village na in dey use am help farmers dem for the community and the farmers dem dey get money well-well e dey help dem well-well from the community. All these na way wey people farm for my community, take dey get access to emergency funding or support one way or the oda.